Opu na uukololo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo noondando dhiimaliwa ndhoka ohadhi vulu okushendja esiku nesiku.

Aantu mboka yana uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iitafula mbyoka iiwanawa lela, nomumtu ngele owi ilandela oshitafula shoye shono shokwa kola oho kala wa nyanyukwa lela.

Kositola ndjoka yoAvo oto vulu oku ilandekako iinima yoye ngaashi ongodhi yopeke, owili yokoshikesho, omasiga kokuyenyeka iikulya noongaku.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka, okutya omolwaala, omongushu osho wo mondando yoshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek oye yapo nomukalo ngoka omupe go cellphone banking ngoka tokala totala omapungulilo goye gombaanga kongodhi yoye ashike wuli megumbo oshali.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamwenyo yomuntu nokiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa ooeuro niimaliwa mbika oyi na ongushu yi li pombanda lela.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ngaashi omapaya, oongaku dhootate noomeme, naantu ngele ya likola iimaliwa yawo, ohaya yi koositola yeki ilandele iizalomwa yawo.

Ondunda moka aanegumbo haya gondjo ohamu kala muna iipundi, omatyofa noradio ndjoka yomuzizimbe haya kala taya tala.

Momahala moka hamu kundilwa aayenda nenge mondunda moka aakwanezimo haya hungile, ohamu kala mwa ningwa nawa muna orandio yomuzizimba, nuusikopa watya ukololo wo kupungula iinima.

Ombaanga ndjoka yo Sandard bank ohayi kala nomaudhano nomathigathano ogendji, mono nuunona hawu kala wa hiywa tawu isindanene iinima yawo momathigathano ngoka nohawu kala wa nyanyukwa lela nomoshipala.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana yoFNB ihaya gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi gandja wo omakwatho goshimaliwa kaantu yalwe, nenge komahangano galwe.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank oyeyapo nokashina hoka okape hono omuntu tovulu okutula iimaliwa yoye mompungulilo yoye yombaanga pondje pokashina mpoka nenge wa nana oshimaliwa shoye kompungulilo yoye yombaanga.

Ohapu kala pu na uufano mboka hawu ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo nongushu yoshimaliwa. Oondando ndhoka ohadhi vulu oku shendja esiku nesiku.

Iimaliwa oyi li ya simana lela nongele to yi koshilongo shaantu wu ka talele po owu na okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Uuna toyi mostola ohapu kala puna omadhidhiliko ngoka haga kala geli pomwelo, taga ulike kutya omwelo nguka ogo kuyamo nenge ogo ku zamo. Mostola ohamu kala muna iikulya iiwanawa nongele owuna ombali nena oto keyi landamo.

Iimaliw oyili ya simana lela ngaashi iimaliwa mbyoka yomafo oya simana nongele omuntu e yi na oha kala teyi yalula u uvite nawa, ta yalula oombali dhe e dhi longela nuudhiginini.

Oshimaliwa osha simana lela uuna omuntu akwata oshimaliwa teshiyalula ohakala uuvite nawa lela tiimemeha oshoka ota vulu oku ilandela kehe shoka ahala.

Ombaanga ndyoka yoBank Windhoek ohayi thikama tayi kadhika uutala wawo, komahala hoka haku gongala aantu, yo tayi ka gandja uuyelele kombinga yoompungulilo dhombaanga yawo.

Okuna aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongomo ne iitafula niipundi mbyoka iiwanawa. Iitafula niipundi mbyono ohayi gwayekwa omagadhi giiti, opo yi kale tayi teyima noya kola nawa.

Iimaliwa oyili ya simana, noya yooloka miilongo ayihe, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Koshilongo hoka sha Tanzania okuna oshimaliwa shoka oondola omayovi gatano hashi ithanwa taku tiwa Oshilingi.

Shampa wayi mositola oho adha mo aantu mboka haya longo mositola mboka haya kala taya kwathele aalandi sho tayeya mo ohaya kala nee ya thikama pomashina yamwe ohaya kala ya thikama moolaka taya ulukile aantu iinima mpoka ya gama.

Ombaanga ndyoka yoNedbank yolwaala oluzizi, ihayi gandja owala omakwatho goompungulilo goombaanga, ihe ohayi kala wo yina omathigathano ngasshi gokukayila uuthanguthangu, naangoka to to thiki tango, oho li sindanene sha.

Iimaliwa oyi li ya simana muuyuni auhe, na kehe oshilongo oshi na oshimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Iimaliwa oha tu yi lobgitha oku landa iikulya, osho wo yoofuto dhoosiikola.

Omuntu ngele e na iimaliwa oha kala teyi yalula nawa, u uvite nawa. Iimaliwa ngele wuyi na oho kala wa nyanyukwa, oshoka oto vulu wakandulapo oompumbwe dhoye adhihe.

Opuna ositola ndjoka hayi longo owala niipundi mbyoka yo matyofa. Ositola ndjoka ohayi ithanwa Kwizerwa Art, ohayi longo woo uusikopa, nuutafula oshowo iipundi yiipilangi.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Omuntu ngele e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa nawa. Oha kala e yi manga muupandi te yi yalula nomwenyo ohagu kala gu li pehala lela.

Iimaliwa oyili ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe nokiilongo mbyoka ya Europe ohaku adhika iimaliwa mbyono hayi ithanwa taku tiwa ooEuro. Iimaliwa mbyoka oyili yina ongushu yili pombanda, yi vule iilongo iikwawo.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika iinima ngaashi iikwamboga nomuntu oto vulu oku ilandela iikwamboga yoye to kala wu na olutu lwa nyashuka nawa nokalaye.

AANTU MBOKA YE NA UUNONGO WOKU HONGA IITI NIIPILANGI OHA YA HONGOMO UUSIKOPA MBOKA WAKOLA NAWA OSHO WOO IITAAFULA YOKU TENTEKELWA IINIMA, NIIPUNDI, NIINIMA YILWE OYINDJI.

Ope na aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaa hongo mo ne iinima ngaashi oosikopa dhoku pungulila iinima , osho wo iipundi niitaafula .

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku halele esiku lyoomeme lya yambekwa mono wo to vulu oku isindanena shimwe shoodola dhaNamibia eyovi limwe mesiku ndyoka.

Ombanga yotango yopashigwana otayi ku hiya, opo wuye methigathano ndyoka lyokwiisindanena oshimaliwa koomuma, ngele wa longitha okakalata koye kombanga, oku futa noku landa iinima mostola.

Opu na iipundi mbyoka hayi ithanwa taku tiwa omatyofa. Iipundi mbika oyi li ya simana mongaashingeyi oshoka iipundi mbyono iiwanawa oku kuutumbwa, uuna to kuutumba iho ehama nande omatako.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek oyina iitayi moondoolopa tadhi landula, oyina moTsumeb, Outapi, Opuwo, Grootfontein, Okahao okahandja,o Capricon, Oshakati -Noth nOshakati Santorini Service

Aantu yamwe mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uutemba mboka uuwanawa wokupungulila iinima mboka hawu kala wa tya uulaka wu na uumbamba.

Iimaliwa oyili ya simana lela nongele omuntu owuna oshimaliwa oho kala lela wa nyanyukwa, oshoka owa pateka. Oto vulu okwi ninga nawa, ngoye to landa kehe shimwe shoye shoka wahala.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yili ya simanekwa mongashingeyi. Iipundi mbika ohayi adhika moombelewa, osho wo moondunda ndhoka dhooseti moka hamu kudilwa aayenda ngele ya talelepo egumbo.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni awuhe. Omuntu nena ngele ku na oshimaliwa oho hupu nuudhigu, oshoka ku na shoka to vulu oku ninga uuna waa he na oshimaliwa, onkalamwenyo yoye ohayi kala yi li muudhigu.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek okwali yi na omathigathano gokwiimba moka tayi tseyitha aasindani yawo. Go tango oPDK, nomutiyali oMs Gideon nomutitatu oCazzi.

Momandingi goostola ohamu kala muudha unene dhimbo lyomutenya ngaashi mo Wernhil moVenduka, oshoka omo muna oostola adhihe niipumbiwa ayihe yaantu omoyili. Oto adhamo nee uuyuni waantu weya oku konga oompumbwe dhawo.

Opuna uutendo mbono ha wuulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo nongele omuntu to ka talela po kiilongo yilwe owapumbwa okutseya oondando ndhoka.

Uuna omuntu alikola oshimaliwa she, oha kala eshi manga muupandi, uunene myoka yomafo. Oha kala ne ta yalula oombali dhe ta iimemeha, naamboka kaye hole oku longa ohaya kala owala taya latha omayego.

Aantu mboka yena iikunino yomambanana oshowo omayapela, ohaya kutha iinima yawo mbyoka etaya fala komatala ya kalandithe, opo ya vule yi imonene mo iisimpo.

Ope na omahala mpono hapu longwa ashike iipundi mbyoka yomatyofa noosikopa nosho wo omatalashe goombete. Aantu mbaka ohaya imonene oshimaliwa esiku nesiku, oshoka iinima mbika oyi li ya pumbiwa lela moshigwana.

Aantu mboka yena uunongo wo kuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo uutemba woku iyogela koonyala miiti niipilangi, mboka hawu kala tawu monika nawa no wakola. Ohau gwayekwa nee omagadhi giiti..

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi gandja omapandulo kuLovisa Lukas ngoka a li i isindanene oodola dhaNamibia eyovi methigathano lyohole muFebuluali.

Oombali shampa wudhi na oho kala wedhi yalula nawa wedhi manga muupandi, hokala wedhi tula mepakete kohi yombete, ngoye oho dhi yalula nee kehe siku to penduka, wu tale ngele odha gwanapo.

Moositola ohamu adhika oongala nadho ohadhi vulu okulandithwa. Ohamu adhika wo uumuti mbono omuntu to vulu okulanditha ngoye toke katsika kegumbo lyaayeni.

Nombaanga ndyoka yotango yopashigwana paife oto vulu oku tumina omuntu oshimaliwa toshi mu tumine kongodhi, ye teke shi nana ko pokashina koku nana iimaliwa, mondoolopa kehe moka ye eli muna okashina koFNB.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek oye yapo nomukalo omupe gwokutumina omuntu oshimaliwa gwo easy wallet kongodji. Omuntu ota vulu okunana ko oshimaliwa shoka pokashina kehe kombaanga ndjika mondoolopa kehe.

Ombaanga ndjoka yoBankWindhoek otayi ku hiya opo wu kiilandele iinima yoye yopuutala. Ekumbatha lyoye lyuupyu oshowo okashina hoka haka zi uupyu, nekopi lyokukala lya pupyaleka omeya.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank otayi kunkilile oshigwana shi kale uupathi, opo kaashi kengelelwe iimaliwa yasho, oshoka mongaashingeyi aantu ohaya ningi iinima mbyoka yuumbudhi, ya hala ya kengelele aantu.

Opu na uutemba mboka hawu hongwa miiti. Ohawu hongwa nee kaantu mboka ye na uunkulungu wokuhonga iiti niipilangi. Uutemba mbuka owo ku iyogela koonyala. Ohawu kala wa hongwa molute, ohawu kala wa kola lela.

Iimaliwa oyili ya simana yo oyo thimba yina ongodhi, nuuna to katalelapo kiilongo yaantu, owa pumbwa okushendja iimaliwa yomoshilongo shaayeni, niimaliwa yomoshilongo moka wu uka, opo wuvule oku kalongitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Opuna pomahala mpono mositola hapu landithwa iikulya. Iikulya ohayi kala nee ya tulwa muusikopa mboka wuna omakende omayelele, niikulya oho kala weyi talela mekende, nongele kuna iimaliwa oho kala owala weyi tala tolatha omayego.

Iimaliwa oyi li lela ya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe , naantu yamwe ngele oya mono okathillinga, nena noomposi iyaa kala we yedhi na. Manga ngaa inaa ka pwa po, nomeembo ina galukila mo.

Momandiki goositola moka hamu landithwa iinima ngaashi moVeenila ohamu kala mu aantu yuudha mo uunene ethimbo lyomutenya oshoka ojayeyq kokukonga iinima yawo pethimbo ndjoka lyomutenya.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oye ya po nomukalo ngoka omupe kutya aakulupe mboka ye na oomvula omilongo hamano itaya kala ha ya nanwa iimaliwa yasha nande kombaanga yawo ka ku na iimaliwa.

Moositola ndhono dhiikutu noongaku noondjato ohamu kala muudha lela , oshoka uuna esamane lyi idhenga po kehe gumwe ohayi e ki ilandele iizalomwa ye.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi londodha shigwana shi kale shi li uupathi miinima mbyoka hayi ndulukwa po yiifundja yokukengelela aantu kookalyamupombo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wuka ilandele eshina lyoye lyo kuyoga iiyaha, ndyoka kwali lyina ondando yili pombanda, ihe ngaashingeyi oya teyelwa kongolo yili pevi lela.

Aanafaalama mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo uusikopa uuwanawa oshowo iipundi niitaafula. Iinima mbyoka ohaya vulu yeyi landithe po ta yi imonene mo iimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana uuna to ka talela koshilongo shaantu owa pumbwa okupingakanitha oshimaliwa shoko shilongo shaayeni noshimaliwa hoka wuuka ngoye wu vule oku ka longitha iimaliwa yoshilongo hoka toyi.

Uuna aantu taya yi moositola opuna omweelo ngoka hagu kala gwa shangwa kutya ogo kuya mo naangoka hagu kala gwa shangwa kutya ogo ku zamo, shika ohashi ningwa opo ku kalekwe elandulathano lyili nawa moositola.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank, oyo ombaanga yimwe yomoshilongo yili yiholike. Ombaanga ndjoka ohayi gandja omayakulo geli nawa, yo kayina nande aafuthi, ngele owa tulako oshimaliwa shoye oho kala wa manguluka.

Aantu ohaya ningi iipundi osho woo iitafula miipilangi ohayi kala nee yafikililwa kiitenda. Iipundi niitafula mbino ohayi gwayekwa omagadhi ngoka giiti opo yikale tayi teyima yo yikale woo yakola kayi yonuke komeya.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi hiya aakwashigwana opo ya ka ilandele embako lyawo lyo JBL. Ndoka kwali lina ondando yili pombanda, ihe paife ondando oya teyelwa kongolo tayi tyaywa.

Oshimaliwa oshi li sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ngele kuna oshimaliwa owuna okumona iihuna lela. Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo nongele omuntu wuyina oho kala wa nyanyukwa.

Iitafula ohayi hongwa miipilangi niiti, nohayi fikililwa omagulu giitenda. Ohayi kala mee tayi monika nawa ya opala no kombanda ohayi gwayekwa omagadhi giiti.

Iimaliwa oyo thimba yi na ongodhi, ongele omuntu ena oombali tedhi yalula oha kala uuvite nawa lela, oshoka ota vulu oku kandulapo oompumbwe dhe nomaupyakadhi.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ,ohaya hongo mo iitaafula osho wo omatyofa nuusikopa wokupungula iinima. Iinima yimwe mbika ohaye ke yi landithapo opo ya vule yi i monenemo iisimpo.

Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe, nongele wuna iimaliwa oho kala toyi yalula nawa, toyalula ooombali dhoye omuntu wu uvite nawa wa longa oshilumentu, omanga mboka kaayehole okulonga taya latha owala omayego.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee uutentekitho mbono hawu mboolelwa momakuma, hono haku tentekwa uukopi osho wo uumuti mboka woku opaleka moondunda.

Iimaliwa oyili ya simana lela, o oyo thimba yina oongodhi. Nongele toka talelapo kiilongo yaantu, owa pumbwa oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaandjeni noshimaliwa shomoshilongo moka wa uka, opo wu vule oku ka longitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Aanangeshefa oshowo aanambelewa mboka yepangelo pomahala mpoka haya gongala, opo ya popye iinima yawo mbyoka tayi tungu ohapu kala iitafula oshowo iipundi iiwanawa.

Moositola oha adhikwa iinima oyindji. Oha mu adhikwa oonamunate, uusuwita, nongele omuntu owu wete wa sa enota, oho yi mositola e to landa onamunate yoye, toka nwa wa kuutumba to tula omwenyo pehala.

Ohapu kala pena uukololo mboka hawu kala tawu ulike oongushu dhiimaliwa pokati kiilongo. Oongushu dhiimaliwa dhika ohadhi vulu okushendja esiku nesiku.

Momahala mono hamu kundilwa aayenda ohamu adhikwa mwa ningwa nawa muna oradio yomuzizimba, nuusikopa mboka hawu pungula iinima hawu kala wuna uukololo.

Ombete oyo oshinima hoka aantu haya lala. Oombete ohadhi kala dha tulwa omatalashe omawanawa nohadhi kala dha ningilwa omitse. Komagulu gombete ethimbo limwe oto adhako kwa ningilwa okapundi ko ku kuutumba.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo iipundi mbyoka yomatyofa, mbyono hayi kuuntumbiwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda, noshowo moondunda dhokuhungila.

Aantu mboka ye naa uunongo wokuhonga iiti, ohaya hongo po iipundi mbyoka iiwanawa unene molute. Iipundi mbyoka ohayi kala ya kola nohayi kala tayi tayima nawa ngele ya gwayekwa omagadhi ngoka giiti.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Iilongo oyi na iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo. Kiilongo mbyoka yaEuropa oha ku adhikwa iimaliwa mbyoka haku tiwa oo Euro. Iimaliwa mbyoka oyi na ongushu yi li pombanda, yi vule iikwawo.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana otayi ku hiya, opo wu ka ilandele eshina yoye ndyoka lyoku opaleka pevi, ndyoka kwa li lyi na ondando yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Aantu mboka ya ya koosikola dhopaungomba ohaa ziko nuunongo. Oto adha ne taa nduluka po iipundi mbyoka ya hongwa miiti. Iipundi mbyoka oha yi gwayekwa omagadhi giiti , opo yi kale tayi tayima nawa, noyi kale ya kola nawa.

Iimaliwa oyo othimba yina ongodhi nongele wuna iimaliwa toyi yalula omuntu oho kala wuuvite nawa omuntu gomukuluntu oshoka iilonga ohayi longwa nuudhigu.

Mositola ohamu adhika iinima ya yooloka nomuntu ngele toyi mositolaho yiko wuna iimaliwa ya gwana nawa shoka wa hala wu kale lande oompumbwe dhegumbo lyaandjeni.

Iimaliwa oyi li ya simana. Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na iimaliwa mbyoka yomafo, po opu na mbyoka yiitenda. Niimaliwa mbyoka yomafo oyi li ya simana, oshoka oyi na ongushu yi li pombanda.

Iimaliwa oyili thimba yina ongodhi. Iimaliwa ohatu yilongitha okukandulapo oompumbwe dhetu namupyakadhi getu. Iimaliwa oyo yimwe yasimanekwa muuyuni wongaashingeyi.

Mositola oto adha mo aantu oyendji ,aantu ohaya yi koositola ya ka konge oompumbwe dhawo dhayooloka dhoka ya pumbwa, onkee oto ya adha ihe yeli mositola yiipyakidhila taa landa shoka ya hala.

Moositola ohamu adhika iikulya oyindji. Ohamu adhikwa wo iikunwa ngaashi oonamunate noshowo omalovu. Nuuna omuntu wa mona ombali yoye ohoyi wuki ilandele iinima yoye mbyoka wahala mositola.

Iimaliwa oyili yasima monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka oha tuyi longitha okukandula po oompumbwe dhetu okulanda iikutu niikulya momagumbo getu.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele, opo wu tule po omikalo dhi li ne nkene wu na okukala to longitha oshimaliwa shoye nawa, ngoye to ipe wo engambeko mokulongitha oshimaliwa shoye nayi.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhetu. Oshimaliwa osho thimba yi na ongodhi, ngele ku na oshimaliwa oto mono iihuna. Iimaliwa opu na mbyoka yiitenda po opu na mbyoka yomafo noyomafo oyo yi na ongushu onene.

Oositola ohamu landithwa iinima oyindji yomaludhi ga yooloka, iipumbiwa yetu ya kehe esiku. Naantu ngele ya likola oondjambi dhawo, ohaya yi koositola, yaka ikongele iipumbiwa yawo mbyoka ya hala.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyi li yasimana lela, oshoka ipundi mbyoka oyo hayi longithwa moombelewa, yo oyo wo to adha mondunda mono hamu kundilwa aayenda, nenge mono aakwanezimo haya hungile.

Iimaliwa oyi li thimba yi na ongodhi. Ngele ku na oshimaliwa nena owu na okumona iihuna, oshoka kehe shimwe mositola owu na oku shi kutha mo noshimaliwa. Ngele ku na oshimaliwa oto mono iihuna.

Omatyofa oga simana lela naantu mboka yena uunongo wokuhonga iipundi mbyoka yomatyofa ohaya ilikolele iimaliwa oshoka ohaga landwa lela gaka kuutumbwe moombelewa osho woo moondunda dhokuhungila.

Oshimaliwa oshili sha simana lela monkalamwenyo yomuntu oshoka ngele kuna oshimaliwa nena owuna oku mona iihuna, oshoka oompumbwe dhoye kuna kutya oto dhi kandula po nashike.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu, nongele omuntu ena oshimaliwa oto adha ihe ta yalula iimaliwa ye ti imemeha .Oshimaliwa osho hashi eta ombili muuyuni wongashingeyi

Ombaanga ndjoka yaNedbank otayi kunkilile oshigwana opo shikale shili uupathi kookalya mupombo mbono haya kala yahala okukengelela aantu iimaliwa yawo, mbono haya kala taya dhengele aantu oongodhi yafa yaza kombaanga.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank yolwaala oluzizi, oye yapo nokashina hoka omuntu tovulu wa tulako oshimaliwa shoye kompungulilo yoye yombaanga, nenge weshi nanako pokashina hoka opo ka ndulukwa po.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi yambidhidha wo omahangano galwe noshimaliwa ngaashi ya li ya gandja oodola omayovi omathele gatano.

Opuna aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mee uutemba mboka wo ku iyogela koonyala. Uutemba mboka ohawu gwayekwa omagadhi giiti opo wu vule oku kala wa kola wo ta wu tayima nawa.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka okutya omolwaala, oshowo komathano ngoka haga kala geli kombanda yoshimaliwa, nomondando nomongushu.

Iimaliwa oyili ya simana yo oyili oyo thimba yina ongodhi, ngele toyi wuka talelepo kiilongo yimwe, owuna oku pingakanitha niimaliwa yomoshilonho shaa yeni niimaliwa yomoshilongo moka wuuka.

Omatyofa oga simanekwa lela oshoka iipundi mbyono oyo hayi longithwa unene methimbo lyo ngaashingeyi unene pomahala mpono hapu kundilwa aayenda.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyili ya simananekwa mongaashingeyi, oshoka iipundi mbyono oyo hayi adhika moombelewa noshowo pomahala mpono hapu kundilwa aayenda ngaashi mondunda ndjono yoseti.

Ohapu kala pu na uutendo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa nosho wo ongushu yiimaliwa pokati kiilongo niilongo. Ongushu ndjono yoshimaliwa ohayi vulu okushendja esiku nesiku.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi londodha oshigwana opo shi tseye eyooloko pokati konomola ndjoka ho longitha lumwe oku nana oshimaliwa kombaanga yoye naandjoka ho longitha uuna to nana ko oshimaliwa kehe ethimbo.

Ombaanga ndjoka yoNEDBANK otayi tseyithile aaKatima Mulilo kutya iitayi yayo otayi ka kala ya pata momasiku omilongo mbali nagaheyali gaSeptemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano, oshoka ombaanga otayi ka longwa, yi ye pomuthika gopombanda.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Iimaliwa mbyoka yomafo oyo yili yasimanekwa, oshoka oyo yina ongushu yivule mbyoka yiitenda.

Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhaantu, oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Omuntu ngele kuna oshimaliwa nena owuna okumona iihuna lela oshoka iinima moositola kuna sho toyilanda nayo.

Opu na omahala ngono omawanawa. Momahala mono ohamu landithwa iikulya osho wo omalovu. Nomuntu mefudho to vulu okukutha esiku e to yi kehala hono wu li nomuntu goye mu ka iyuvithe nawa.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo uutemba niipilangi woku iyogela koonyala. Uutemba mbuno ohawu kala wa hongwa nee molute lwomuti.

Aantu yamwe oye na oofabrika dhokulonga oosikopa oshowo iipundi mbyoka yomatyofa, iipundi niitafula mbyoka hayi longithwa moombelewa nosho tuu.

Iimaliwa oyili ya simana muuyuni awuhe. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dhetu. Iimaliwa oyi li thimba yi na ongodhi na ngele wu yi na oho kala wa nyanyukwa lela.

Iimaliwa ohatuyi longitha okukandula po oompumbwe dhetu moonkalamwenyo dhetu, nangele kuna oshimaliwa ohokala tolatha omayego manga aalumentu ooyakweni yeli po taya yalula oombali.

Aantu mongashingeyi oye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iipundi niitaafula. Kiitafula hono ohaku gwaye kwa omagadhi giiti e tayi kala tayi tayima tayi monika nawa yo oyakola.

Iimaliwa oyili yasimana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohatuyi longitha oku futa oosikola. Ohayi longithwa wo oku kandulapo oompumbwe dhomuntu kehe. Nangele omuntu wuna oshimaliwa oho kala wu uvite nawa.

Iimaliwa oyi li ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Kiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa ooeuro.